Kabedo ma ti ture ngom kabedo man ti ma kibiti iye poto poto man ti anyogi poto anyogi kun be dok yen me tekwaro tye ma bene tye madongo mudongo mabor adida kabedo man be ti iye gangi ka dano ka ma dano bedi iye ki ineno ki yung kuja ti got mo madit ma wiye opong lufuri bene tye

Bul ma kiyubu i kom laa lee bul man ki tiyo kede me kelo dwon ma mit ma dano twero ka myelone teki ki goyo bul man tye ma kiketo i kin kom be

Dako muruku bongo marema kun wutweyo wiye dako man tye mutingu bap i wiye bap mutingu i wiye man tye jami macalo atabo cwan kikubi ki mukene bene mapol ata dako man tye ka wot kun nongo cito ka nongo mito cito iye

Co aryo ma gungwel tutwal gitye ma gucung idogolagi ma meggi kun co man ginen co ma gikwayo kwat idi lum co ma co ma gikwato gin lum gin weng bene tye ma guruko bongo macek.

Laco ma otingo gin ma otino kere bedo i ye kun otingo gin man i wiye kun tye ka wot kede awota laco man tye ma oruko bongo macek oruko kor bongo kun kato ki inge ot kame cato i ye bongi amon magiruko kinyim ot acel kitye ka cato jami macalo toy mutoka ki jami mukene mapat pat.

Winyo man tye ma otingo twol ki ingom winyo man camo rec, camo twol winyo man camo jami ma obedo ringo ringo keken winyo man nen lik kun tye okwaro twol man tye ka mito tuk kwede malo.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

Odi lum ka ma dano bedi iye odi lum man tye ma kicweyo ma wigi kicweyo tye ma kicweyo kun wigi tye ma oten adada ki aneno ki ingeye tung kuja tye cal odi mudode adoda i wi lawotte kun ka moni ca-ni ma odi odode adoda i wi lawotte- kinyo tye taun mo ma nongo odongo adada

Nguu ma tye obuto ite yen tye ka yweyo mot nguu man tye nguu madit tutwal nguu man tunge tye ma ocimo malo kun tiyo ki tunge man me gwoko kome i kom lee mo marac.

Cuk ka ma kitye ka cato iye jami mapatpat calo nyanya mutungulu ki jami mukene mapol ata jo ma i cuk man gitye ka tic ki ambrela konyo gin wek ceng pe ocargi cwiny diwigi wek ceng pe owangi nyo kanongo kot tye ka cwer wek kot pe opwodgi ki bene me balone.

Tye jami madongo dongo ma kiyubogi ki cemeti tye ma kiketogi i dog pii kun konyo konyo gin ma kicweyo pe me pii cwal.

Latin mutingo kavere i wiye kun kavere mutingo i wiye nen calo otingo jami mogo macalo bongo i kavere man kun otingo i wiye latin man tye muruku muketo hedfon ingutte kun nongo ca wot

Man bongi ma kirukogi aruka i kom toi dok bongi man tye bongi gomci ki latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku ki kanyu kacel.

Dull raa gitye i pii kun gitye ma gitye ka oyo nyao raa man gicamo rec mabedo i pii kungitye raa madongo adada

Mon magutweyo gimo i wigi kun guriyo tiki mapol adada ingutgi mon man nen calo mon yungkumalo mon man nen calo mon karamoja dako acel tye matye ka bunyo ki yomic matek adada kun tye manongo obyelo latin lakere ingeye.

Lutino anyira ma pud cakgi pud po opong gitye ma gua ki ikulu kun nongo gutingo jeriken i pii i wigi lutino man, gica wot idi yo kun nongo giwoto gidok kede gang yo ma gin tia wot iye-ni tye okato i kin poto

Odi ma ki yubi ilung gut odi man ti odi ma dongo ka ma dano bedi iye kun dig pii man bene tye dano ma pol adada ma gin tye ka kwang jo kene tye ka timo jami atimagi mapatpat

Ot lum madit ma kicweyo maber tye be ki kiwero ot man tye ot bedo ka dano kun tye be ki tibu inyime i te tibu man bene tye kom ma dano twero bino woko bedi iye ti ywe mot

Odi ma kiyubo madwong adada i lung got tye yo ma nongo obeyo nongo tye tero dano i gangi gi ka ma nongo gibedo iye nyo ka ma nongo gitiyo iye biacara odi mukene bnen tye ma kiyubo i dog yo man.

Laco mruku kor bongo me uganda kurain tye ka tedo capat i dog yo laco man tye ma otedo capatte tye abano lorec kun tye wa ki kabec ki tonggweno iye

I cuk ka ma kicato iye kwai jami acama mapat pat jami man tye iye labolo, karo, nyanya, mutungulu ki mukene mapol ata kun nongo giketogi i madara jo man bene tye ma ggitye ka tic ki amburela me gengo ceng pe ocar jamigi nyo wangi wigi ki dok bene ogeng kot pe me pwodo jamigi dako acel mo tye ma ocung cunga dako acel bene tye ma obedo abeda.

Dani aryo ma gin gitye i dye cula man gitye ka wot dok mon man gitye gin adek kun gin weng guruko kala bongo mapadipadi kun ngat acel tye ma otingo latin i cinge kun ngat ma i dyere-ni oruko bongo cengtye ka cito ka lwinyo iye.

Lutini ma gutingo Jere can pii i wigi kun lutini man gitye ka wot cokcok ki poto mo ma kipito iye kodi.

Bur lalele ma tye mukato i kin gangi ka dano bur lalele man konyo me tutwal me weko pii pe pong inyim gangi ka dano onyo i kin gangi ka dano bur man tye ma kiyubu maleng adida kun odi ma tye i ka nget bur man ti odi madong guri tutwal

Yeya matye kamol i cwiny dipii yeya man tye ma kipiko jami mapol adada idi yeya man yeya man twero bedo i tye ki jami madwong kun nongo bene gipek tutuwal kun yeya man tye ka- gitye angwec ki dipii kun ping bene tye ceng tye ka donyu i ye ping ka yuto bene.

Yeya ma otingo jami madwong tye ma ki tweyo i dog pii nam yeya man tye ma otingo jami macalo kured ma nongo ki gengo agenga i yeya man nen calo tingo jami mogo calo winyi winyi gini

Laco ma ongwel tye ka pimo tut ka pii kun nongo tiyo ki odoo ma mege jo man gitwere ni gitiyo ki yeya man me dwaro rec ma dano ma bedo calo gin acama ki botgi nyo bedo calo cente teke gucato

Dano ma tye ka lwoko rec ma oyuto ki i pii dano man lwoko rec man wek me kwanyo cilo cilo mogo ma nwongo tye i kom rec cilo mogo ma nongo rec ocamo dano man tye ka lwoko rec man i pii.

Ature maleng kic mito pye i kom ature malengi mito cwino pig ature malimmi pig ature malimmi mito terone i bong me pitone ki lutino kic tong kic min kic ki me yubo moo kic ma dano bene twero camone.

Laco ma tye ka loro lela magege kun laco man tye mutingu gin acama macalo nyanya gurin pepa ki muranga ma kibito abita i kom lela laco man nen calo tye ka cato gin acama man bot jo ma nongo gimito

Dan-ni ma gin tye ka cato gin acama icuk gin acama man tye jami macalo iric ki jami manyiga calo muranga latin mo tye ma gubedo i wi gutiya kun tye ka nyero acute mogo manongo tye i muranga

Gin ma kitiyu kede me mako peeno rec taki ki mako rec gin man kitweyo i kom yeya kun nongo yeya tye ka woti ngwec kun nongo gol tye nongo ki boli i pii